Keettaa keexxiyoba gidanawu danddayees. Ayssi giikko ay asinne ba kushiyan oottiyoba oottiko ayo wurssettay gita lo''o. Mitta ayfeta bayzziyogekka kushe hiilatun qoodettidi issi ura de'uwan maddabettikko lo''o gaada qoppays.

Oysay gogiyage deiayagara yelaga naati deiagetukko puttu yaagasu. Hegaa beida attuma naati o kaalidi i geeduwaa biidageti a basoon wottido alleeqo miishshata ubba wuqqi ekkiyagidosona.

Hegaa gishshatayo timirtte iitin soo simmidi diyaga taani ogiyan be'ada na'aa hagaadan yaagada zoruwa doommas. Ta ishawu timirttiya tamarikko keehi tamaarappe attin guutta xeelaydda coo pe'oppa yaagaas.

nuyookka meezzetiyooba gidenna ayssi giikko ha wodiyaan guutta naatura ubbay ceere keettan tohuwaa kuwaasiyaa ceeriyaassi mishshaa qanxxiyoogee keehippe malaalees. ayssi giikko ha wodiyaa naati tamariyoogappe adhidi ceeriyaan miishshaa demmiyoogee maaddiyaadan qopposoona.

Dere asaa utettay nusooni keehippe machcha'idoogaappe denddidaagaani elekitiroonike miishshaa bayzzana. gaada giyan oosuwa doommas. Ayssi giikko nu kareppe hefintta baggan giyay de'iyo gishshatawu he giyani dumma dumma asay shammes.

Yettaa yexxiya bitaniyayyo taani odido wode hagee na'ay nu timirtte keettaappe gidenna yaagin kare kiyiyaggiis. I kiyidi beenna mala dere asay shiiqidi ogiyani I biyo sohuwani eqqidaagee qaxxidoogew ba aayeekko guyye simmidi biyaggiis.

Tummuppe lo'ana hiya macca naati maxaafaa nababbikko maxaafaa gidooni aybaabaa ootanaakko qoncciyani yootees, oysaa tiyettidi timirte keettaa xinqiidi yiya macca naatupope aaruwa lo'iya haattan meecettida naati puulaa darosona.

Wolaytta soddo yunburushshiyaa giddon maxaafa keettaan naa"u macaa naati de"oosona. Ha macca naatuppe issina burttukaano yaagiyoora issitoo taani maxaafaa nabbabanaasi ekkanawu geliyoorin tana sugganee kare keessa aggaasu.

Bayzzanawu kessidoogaa kawotettaa ayssiyagee be'idi erissuwa kaqqiyo sohuwan issi maashiiniya wuuqettidaagee seeraa naagiyageetun oyqetto yaagiya xifatiya ba kushiyan oyqqidi issi bootta woraqataan,,,

bees. issi maccassiya alleeqetada biyaaro be'idaage shaapatidi geeduwaa kaallidi soo gakkanaw bi agiis. biidaaga kawo keettan de'iyaa asay ubbay oyqqidi qillicoosona. yaatin naa''antto asa geeduwaa kaalikke giidi duuxxi agiis.

Pude kessidoogaa kawotettaa ayssiyaagee erissuwaa kaqqiyoo sohuwaan issi maashiniyaa wuuqidi biidaagee seeraa naagissiyaagetun oyqqeto yaagiyaa xifaatiyaa ba kushshiyaan oyqqidi issi bootta woraqaatani kaaqqiis.

beni wodeppe doommidi haachchikka gakanaassi nu gadeen mangguwaa tokkiko aybanne kaafoy meennan wooqqenan kaa"idi gaakki wodhdhees. hegaa oottiyaabay aybee giikko biittay haattaa uuyidaagee aradda gidiyoo giishshatassi tokkidobay ubbay mokkees.

Taanni biittani utada tohuwa meecayda diishin luxetta kettaappe yiida naati hagaadan giidi tayoo oduwa doomidosona; nu heerappe tohosa toophiya dalga mantiya baqattidi biya naati kawuwani oyqqettidosona yaaiyoga siyaas.

Maraayo qooriyan kaalidi kaalidi giya daalaadan haniya alleeqquwa wottidi bayzzanassi giya ekkidi boossona. Hegaappe denddidaagan dumma dumma paraa qooriyan de'iyageeta bayzzanaassi kayssotiddi wuuqqida naati bayzziyode gita miishshaa ekees.

Eqqanaappe kasettidi xoossay maaddiyoobaa yootiyoogee ubba asaayokka de'iyaaba. Issi erettida tukke keettaa kareeni tukkiyaa uyiyaa asati de"oosona. He asatuppe sintta baggaara xaafettida xuufee hagaadan yaagees.

Baada gaacca gaacada ootobare maxaafay gis yaagidi nu astamaare nuusi odiis odiini taani hegaa ekada biidaage mitaa qerada qerido mitaa gaacaas. gaacada xooliyawu laamana gaada warettin warettin ...

Yetaa yexiidi nu kareera biya bitanee hagaadan yaagis. keetanne eta keexetawu biittaa bolan gooba uttida timirtte keettawu, tukkiya uyiya asaa corbbiinawu shukaariya ganjjiya yorbbobawu yaagidi

kaamee mittaa giddon darootoo geemmido giishataassi gooshshaa oottiyaa asay a giddon de'iyaa buuraa denttidi badalay oosettidagaa wuqqiichchoosoan. yaaniyoo wode kawottettay naatuppe biidi aawaa gakkanawu qaashshuwaa xorggani aggees.

Asati nu heeran de'oosona. Goshshaa ootanaappe kasettidi inttiyo dere asaara issippe de'iyoobaa ootana beseeta yaagidi guutta naatuppe biidi wogata gakkanaayo ubba wodekka gita hanotan zoriyaageeta gidiyo gishatawu nuuni keehin doseetees.

penggiyaara biya kaamee mittaa giddon darotoo geemido gishshatassi goshshaa ootiya asay a giddon de'iyaa buura denttidi badalay oosetidaaga wuuqichoosona. yaaniyo wode kawotettay naatuppe biidi aaweata gakkanaw qashshuwa xorggan aggees.

Eqqidaashiini issi bitanee tana laa na'awu neeni hagaa zal"aydda waayettiyogaappe ayssi asasaa baada shemppa aggikkii yaagiis. Yaagiini hegaa siyidaagee yiillotada zannaqaa ayssiyageetussi odaasi.

Puniyaa bitanee hagaadan yaagees, kawuwaa banddrawu saruwa immada, timirtte keettaw, toggiyo kaamiyaaw, saruwa immada nuna ha gallassaw gattida xoossaw niyo gita galattay giddo yaagiis, yaagidi i ba yeeho kare zilaassa wurssiyoorin anhaa denddi aggiis.

Dasaleyiyna Hayle Mariami nuuni deiyo wode wolaytta heeran gita polotikka qaattaa qattiya asatuppe issuwa gididogee daro asaassikka erettiyaba. Ha"i qassi ha polotikka qaattaa aggidi zal'iyaa dommidoge darota maalaalissidi de'ees.

Kushe hiillatuppe issoy keettaa keexxiyogaa gidanawu danddayes. Ayssi giikko ay asinne ba kushiyan oottiyobaa oottikko ayyo wurssettay gita lo"o. Mittaa ayfeta bayzziyogeekka kushe hiillatun qoodettidi issi ura de"uwan mazggabettikko lo"o gaada qoppayis.

Mittaa tokkada tokkido mittappe xiilliyaa keessa he keessido xiilliyaa luxxettaa keettaani baada gaacca. gaaccada oottobare maxaafay kiyees yaagidi nu astaamaree nuusi odiis.

Asay qummaa miyaagaa naagiid ba keetta pengen quppu giidi utti aggiis. Uttidaagee issi gala baayoo qofettidabaa polanaayoo soodo yiis. Yiidi cammaa shamidi guye bi aggiis.

Ha keettaa keexxiya bitanee ba keettaappe sintta baggaara de'iya elektrone miishshata bayizziya asaa sinttan keexettabaa duuqqite yaagiiddi iraadooniya oyiqqidi etakko kiyi wodhdhis. Wodhdhin assi hagaadan yaagiisona

Yettaa yexxiiddi de'eesi. Oosuwa oottidi yiida asaassi ushshaa sayniya kunttidi immidoogee haanne simmokkona. Likke maaraara banddiraa sohuwan eqqida asaa gididi qootiya ubbaykka sitti oottidaageeti ganjjiya gattidi ushshaa uyidosona. Ha ush,,,

Mitaappe wodhida manguwaa teeraa qoridi miya quuroy issi gala karen taani xiskkidaashin ta sintan waasuwa xuluxuli agiis. Taani akko shiiqiyo wode sa'an gittiya waaxidoogee biradhiya oy..

Kushe miishsha gidiida issi kare do"aa qooriyaan qachchiyooba oyqqidi tanaara keettaa keexxiyaa asaa sinttaan eqqidi gayttiis. yeettaa yexxiyaa bitaniyaayoo taani odiido wode hagee na'ay nu timirtte keettaappe gidenna yaagin kare kiyi agiis. I kiiyidi

yaagiyoogeta giyaappe ekkidi bayzzanawu kessidoogaa kawottettaa ayssiyaaggee be'idi erissuwaa kaaqqiyoo sohuwaan issi maashiniyaa wuuqqidi biidagee heraa naagiyaagetun oyqqetto yaagiyaa xifaatiyaa

Issi gallassi mittaa ayifiyappe dumma dumma kattaa shiishshada bayizzanaayyo giyaa ekkabaas. Bayidda de'iyodee tana puula miishshatun keehippe lo'a uttida na'iya ogiyan gayittidara cimma aggaasu ishshi.

caammaa ba tohuwan wottanashin asay qumaa miyaaga naaggidi ba keettan geliddi qupu giidi utti bays, uttidaage issi galla baayyo qopetidaaba polanayyo sooddo yiidi caammaa shammidi ...

Nu heeran de'iyaa asappe daro asay gedee kixxiyo koyro gaasoy aybbe yaagidi oychchiyaba gidikko haatta uttetay kerappe wodhdhiyaaga giddon beni wode hayqqida asay moogido biittay de'es yaagidi odiyoogee waanna gaaso.

Issi guutta na'ay giyaan gaazeexaa bayzziyaagee tayoo odido tarikee aydekka doggetiyaaba giddena. Ayssi giikko na'ay baappe dariyaa wogaabaa eriyoo giishshatassi tana keehippe malaalini na'aa sinttaan eqqaas.

Issi galassi qumaa maana gaada taani biyo wode ushshaa ba sinttan wotida bitanee hagaa mala ushshay nusan hagaa mala ushay giidi yetaa yexxiidi kareera biya kaamiya shuchchan cadi bayiis. yaanin

Nuuni be'ido naa'ay zinon doomidi ooratta maayuwa tookki ekkidi katamaan dere asaa gidon hemettees. Yaatidaagaa kawotettaa ayssiyaageeti neeni awuppe yaadi yaagidi oychchidosona. Oychchiin taani moyaaleni tammu layttaa takkaas.

Ushshaa ba sinttan wottida bitane hagaa mala ushshay nusan hagaa mala ushshay giidi yettaa yexxiidi kareera biya kaamiya shuchchan caddi beyiis. Yaanidaagaa kawotettaay oyqqidi qachchiis.

Naa"u ishati bayizettiyo keettaa benggen de"iya kuwaa giddon uttidaashiini kawotetaa ayissiyaagee daanna Markkini shooro puttu yaagis. Yaagidoogee dagaman hayiqqis. Hayiqqidii taani naa"antto oge biikke yaagidi asaayyo odidi duuxxi aggis.

Issi gala karen taani xiskkidaashin ta sinttan kiyidi waasuwa xulixuli agiis, taani akko shiiqiyode sa'aani gittiya waaxidogee biradhiya oyqiddo gishataaassi keehin waasiyaya shodana gaada bin tawu ixxi agiis.

I shuuchchaa kooxxees. Ha qoxxiyoo shuchchappe mashshaa medhidi bayzzanaasi giyaa epiyoode maccaasiyaa ara de'iyaara keehippe yiillotada uttido gishshasi i efiyo mashshan a qoliyaa qanxxa ola be'aasu yaanin yillottiis.

ta kushiyaan shenchche baa ayssi giiko daro asay ha wodiyaan biittaa oottiyoogappekka, luxiyoogappekka keehi miishsha demmissiya ogee zal''iya gidenne yaagidi zoriin ubba taayyo ha saaminttan xiskkinkka xiskkoy ayfiyan ...

Mittaanne parnichchere keettaa giggissiya asatussi ibaa oddiddogeeti O teqqanaassi kiyi uttiddossona A hegaa erabeykku. Erabeenna gishshatassi polottikka asaa sinttaara biyaaro oyqqidi qasho keettaa gelissi be'iddosona

taani zino baynni kare kiyada mittaa doonan eqqas. eqqidaashin issi ba hayttaa lukkada guduchchaa woottida maccaasiyaa karetta shaashiyaa qacidoogaa bollan puulayiyaa oyssaa tiyettada uttaasu.

Issi erettida tukke keettaa kareeni tukkiyaa uyyiyaa asati de"oosona. Heasatuppe sintta baggaara xaafettida xuufee hagaadan yaagees. intte xoossaa qaalaa siyyitte orattabaa inttiyoo xoossay oottanayoo yeesussa oosuwaani ammanitte yaagees.

Ayssi giikko ha wodiya naatussi timirttiya tamaara giidi yootanaagaappe aggaa giyogee keehi matattees. Hegaappekka harabay aybee giyaba gidikko timirttya tamaariya naatussi maxaafa shammi immiyogee keehi bonchchissiyaba.

Zino taani bodite baasi. Boditte biyode erissuwaa odiya bittanee hagaadan yaagees"naa'antto tukke keettaa kareninne katta keetta karen uttiya attuma naatanne macca naata muliyakka xaacciyan oyttissidi qasho keettaa efana yaagees. Hegaa mala pirdda.

Ta biyoo wode nu soo aaway biittaa maakinan goyyisanaassi miishsha tana oychchis. Oychchido miishshaa qooday xeetu bira xalaala gidiyaakko keehi lo"o. Ta kiisiyaan de'iyaay xeetu bira xaalla gidiyoo giishatassi shin i tana oychchido biiray guuxxena laatamu shaa"u bira.

Ubba asaayyokka de'iyaba. Issi erettida tukke keettaa kareeni tukkiya uyiya asati de'oosona. He asatuppe sintta baggaara xaafettida xuufee hagaadaani yaagees. Intte xoossaa qaalaa siyite. Oorattabaa inttiyo xoossay oottanaayyo yesuusa oosuwan ammanite yaagees.

Kiyide oge biyoo heeran puula miishshati bayzzetiyo penggen de'iya kuwaa giddon uttidaashin kawotettaa ayssiyaagee daana Markkin shooro putti yaagiis. Yagidooge dagaman hayqqiis. Hayqqidi taani naa''antto oge biike yaagi ...

Ba pengeeni ogiya baanaassi issi bitanee eqqis. Eqqidaagee baaso oosuwa oottannan biikke giidi caammaa ba tohuwan wottanaashshiini asay qumaa miyaagaa naagiiddi ba keetta pengen woppu giidi utti bayis. Utti...

Ankkaa shasharaa timirte keetta pengeera biya kaamee mitaa gidon darotoo geemmido gishshataassi goshshaa oottiya asay A giddon de'iya buuraa denttidi badalay oosetidaagaa wuuqiichchoosona. yaatidi

Tani beasi. beada hagaadan yaagas. siyite ta ishentto tani beiyoba inttiyo odana. wordduwaa odiyoga baaso ottida polotika zannaqa xaafo keettati qashshettana beesosona yaagada odin qachchiyagiis.

Huuphphiyaa baagaa tiyido oyssay goggiyaagee de'iyaara yelaga naati de'iyaagetuko puttu yaagasu. Hegaa be'ida attuma naati o kaalliidi i geeduwaa biidaageti a ba soon woottido aleeqqo miishshata ubbaa wuuqi ekki agidoosona.

Hagee hagaadan yaagees. Toggiyoo kaamiyawu saruwaa immada timirtte keettawu saruwaa immada nuna ha gallaasawu gaattida xoossawu niyoo gita galatay gido yaagiis. yaagidi i ba yeeho kare kare ziilaassaa wurssiyoorin anhay denddi aggiis.

Yetaa yeeho karen immiya bitanee hagaadan yaagis. Kawuwaa bandiraassi saruwa immada, timirtte keettawu, toggiyo kaamiyawu saruwaa immada nuna ha galassawu gattida xoosawu niyo gita galattay gido yaagiis.

Wottido bottiya giddon haattay geliyoode hemettiyo soho ubban bolccatiyaagee siyyanaw keehippe iites, iitiyooga xalaala gidennan de'ishin ushsha keettaa heeran de'iyaa asassikka lo''ena. Hegassi ushsha uyennan aggana bessees.

oyokka meezettidaba gidena ayssi giiko ha wodiya guutta naatuura ubbay ceere keettan tohuwa kuwassiya ceeriyassi miishsha qanxxiyooge keehippe malaalees. ayssi giiko ha wodiya naati tamaariyoogappe attidi ceeriyan miishsha demmiyoogee maaddiyaadan qopoosona.

darotoo kaa'etiyaa naatussi issi deretettan asappe kareera de'iyaa na'ay luxetta keettan tamaari wurssido gishshataw ba shuchchan de'iyaa asassi ogiyaa oottisidooge erettidabaa, yaanin asay ubbay shiiqidi ha na'aa anjjidoosona.

Kushe hiillata daro tokkanaayyo nu heerappe dumma dumma deretettaa giddo biya naati nunaara gayttiyoo wode nuuni eta taamarida asaadan bonchcheettes. Ayssi giikko nu heeran de'iyaa asaayyo eti gita puula immiyo gishshassa.

kuwa giddon uttiis. a kareen kawotetta xaacetti essido kaamee kunddidaaga sinttan bayyo biray baynna gishshataw binzziliya wuuqqidi oyqqeti aggiis. yaatidaaga xaaceti qashsho keetta gelissi agidoosona.

Qumaa maana gada taani biyoode ushshaa ba sinttan wootida bitanee hagaa mala ushshay nusaan hagaa mmala ushshay giidi yeettaa yeexxidi kareera biyaa kaamiyaa shuchchan caaddi bayiis. yaanidaaga kawotettay oyqqidi qachchiis.

Darotoo naati baana yaagiyode efeenna. Hegaa gaasuwan daro naati ha haattaa giddo gelidi hayiqqidosona. Hayqqidaageetuyyo yeekkanawu shiiqida asay masqqaliya malaataa eta duufuwan wottanaassi mittaa qanxxiyageetuura pee'aaggaas.

nu heeran darotoo meezetidoobappe issoy issi keettan de'iya asa eeshshay ba shooro asassi baaso gidiyaaga akeekkena. hegayyo gita iitatettay aybbe yaagiyo wode issi keettay dere asaa giddon de'iyo gishshataw eta meezee issuwappe issuwaw aadhdhiyooga.

batira oge baana gada kiyaasu. kiyad ba heera agada biyo saatiyani nuuni ogiyani polotikaane parniituiure keetta naagissssiya asati ibaa odidoogeeti o teqqanawu kiyi uttidosona. a hegaa erukku

Huuphphiyaan cuuchcha xallara i de'iyo gishshataasi asoo qoxissanayo oonine beena. Biikokka ubba asaykka a sinttan uttidi qoxxissiyoogaappe aaruwa darotoo biyo sohoy takala soo gidiyoogee erettidabaa.

Ha'i wodiyaan ushsha qommottuppe issoy tukkiya. Keetta keexiya asay nu heeran de'iyaagakko mella kushshe yiyaa issi uraykka deena. Ayssi giikko keetta keexa sohuwaan mella kushiyaa yiyooge wolaytta heeran ha'i keehippe pokko gidiidi de'iyabattuppe...

Nu heeran barggana giyoo woqaacee de'ees. Ha wogaacee huuphphiyaan cuuchcha xaalalay de'iyoo giishshatasi asoo qooxisanaasi ooninne beenna. biikkoka ubba asay a sinttan uttidi qoxisiyoogappe darotoo biyoo sohoy takala soo gidiyoogee.

Kattaa miyogaa aggada suppermarkeettiya giddon de'iya xaliya ehaada ne huuphiya tiya yaagidi oddidoogee ehiido shamido xaliyani ba huuphiya tiyiis. Tiyiini laaa'anyttiyabay aggi bayiis.

Keettaa halayitti keexxana gaada shaaccidaagee issi gallassi uuttaa tokkas. tokkido uuttaappe gobbaa ekkada he gobbani zanddiidaa shatintaa qachcha xaaxada medhana gaada uttidaashiini tamay keettaa oyiqqidaagee muleera suppu ootti bayis.

Issi bitanee hayqqiin ogiyaa keessanayoo dumma dumma asay shiiqqiis. Turiizimiyaa kaalettiyaa gadaway hegaa be'ido wode ayssi hagaa heerani duupuwaayoo ollaa bookkideti hagaani kawoy baaso haggaazaa immiyaaba yeegganawu danddayenee giidi hanqqeti bayiis.

Issi issi heeran de'iyaa asay erissuwaabaa loyttidi erenna. Ayssi giikko isportte keettaninne kawo turizimme keettan miishshaa demisiyaabappe issoy wodebaa odiyoogaanne erissuwaan ne taarikkiyaa xaafissada qossada wottiyoogaa gidiyoogaa hasayanawu bessees.

Taani biyo wode ushshaa ba sinttan wottida bitane hagaa mala ushshay nusan hagaa mala ushshay giidi yettaa yexxiidi kareera biya kaamiya shuchchan caddi beyiis. Yaanidaagaa kawotettaay oyqqidi qachchiis.

Kosheespe atiin erissuwaa odiyaagan ogiyaan doonaani ubbatoo coo"u giidi odanawu beessena yaagidi cora asay xoossaa qaalaa siyanaappe giidi baqatiyoogee dumma dumma sohuwaani erettidaba.

Naa"u macca naati de'oosona, ha macca naatuppe issina Burtukkaano yaagiyoora issito taani maxaafaa nabbabanaassi ekkanawu geliyoorin tana sugganne kare kessa aagasu yaaninni taani O haggaadan yaagaas, ta michchee tana ayssi sugay gini yiloota agaasu.

Bottee giyaan wolqqaama biraa ekkiyo gishshataassi ushshaa uyiya asay darotoo bantta tohuwaan darotoo bottiya wottoosona. Wottido bottiya gidoon hattay geliyode hemettiyo soho ubban bolccattiyaagee siyanawu keehiippe iitees.

Ushshaa uyiyaa asay darotoo bantta tohuwaani boottiyaa wottoosona. Woottido boottiyaa giddon haattay geliyoode hemettiyoo soho ubbaani bolccatiyaagee siyanawu keehippe iitees. Itiyoogaa xalaalaa gidennan de'ishiin ushsha keettaa keettaa heeran de'iyaa asaasikka lo"enna.